Ametaklomi le eƒe keke me wole nu srɔ̃wole abe ame adre nene, woba wɔme ene be awu ele abe blu eye wɔametɔ̃susuɛ tse eƒe awu le dzedze abe ɛɛɛ enu.